Aalithi yoongombe yamwe ohaya thigi po uutana megumbo, oshoka oyeli yewete oshiwanawa okuwuthiga megumbo uuna taya kalitha. Oshoka ngele oyayi nuutana mbuno ohawu vulu okukakana.

Namibia oshilongo shimwe sha simaneka oku kuna iimeno. Ohashi hupile muunafaalama mboka oshoka iilongithomwa oyindji yomoshilongo ohayi zi moofaalama ndhoka dhili meni lyoshilongo.

Aatekuli yoohi mboka yena uundama wayo momagumbo. Ohaya kala ta ye dhi pe iikulya opo dhi kokelele dhaa ha se kondjala, dhi vule oku koka yo ya vule oku dhi kwata mo yeke dhi landithe.

Aanafaalama mba haya kunu iimeno . Iha ya tekele we iimeno nomayemele. Ashike ohaya longitha ominino ndhoka haya landa.

Omilonga ngaashi dhokOkavango omile lela hadho ashike dho kuyamo tombwindi ngaaka, ano ngele owa hala oku mona uuwanawa womilonga mbuka oto longitha uukanala nenge uumbawuto mboka hawu adhika hoka, opo wu tale uuwanawa womeya, ngele wuli mokati komilonga dhika.

Mombuga ngaashingeyi omuna oopate odhindji dha ya handiyaka naandiyaka, ndhoka dha ningwa po kiihauto kaatalelipo oshoka konyala kehe esiku mombuga omuna aatalelipo ta yeya ya tale uuwanawa weshito.

Aantu uuna ya tsakanena pomahala ngoka ga ndumbala aantu oyendji oha ya kala taya popi taya lombwelathana omahokololo ngoka taga tungu no taya ilongomosha taya tseyathanawo pomahala mpoka ya za nokoondolopa hoka ya ziilila nokwiilombwela iinima mbyoka yi na oshilonga.

Opo wu kaleke po uundjolowele woye no wu kale wuna oonkondo. Owa pumbwa okukala to li kehe esiku, no wa pumbwa okukala to li iikulya mbyoka yi na uundjolowele ngaashi iimbombo, omboga nonyama wo. Iikulya mbika otayi ku pe oonkondo no wu koke.

Momatale nomomadhiya nomuukanala mboka hawu kala wa tondokela efundja ohamu adhika omahi omanene ge etelelwa kefundja. Omahi ngaka ohaga ithanwa gakashiwambo nenge oombwikishi. Ohi ndjika oyimwe ontoye nayi lelalela.

Aanafalama oyendji oya hita ooskola dhokuyalonga nkene yena okutekula oohi muundama wawo momagumbo. Ooskola dhika odheya longa esimano lyokupa oohi dhika iikulya kehe esiku nankene dhina okusilwa oshimpwiyu.

Pethimbo lyokwenye oha ku kala ku na omutenya omunene. Aantu pethimbo ndino ohaa tekele iimeno yawo ongula nokomatango. Shika ohashi kwathele iimeno opo kaa yi se komutenya yi kale ya ziza nawa yo oyi ime iiyimati oyindji.

Namibia oshilongo shimwe shili shayambekwa miinima oyindji. Ohamu adhika oondhila dhomaludhi ga yooloka noga yooloka. Ano ngele owayi mokuti oto vulu okumona oondhila ndhoka nkene wa valelwe wudhi mone.

Aakulu yonale oyali haya longitha omatemo, opo ya papule iilwa yawo mbyoka taya kunu iilya yawo. Ashike methimbo lyongaashingeyi, aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga mbakula po iilwa iinene, opo aantu ya wape oku kuna po iilya yawo.

Ongula onene etango oha li kala tali adhima nawa lya sha oonte dhetango tadhi dhenge kiimeno, tali yi ningitha yi kale ya ziza nawa no yi mene tayi endelele, opo yi wape okugandja iiyimati kaanafalama yawo. Iimeno oya pumbwa etango oshoka ohali yi kwathele mo ku mena mbala.

Omeya gena ondoya nenge gakaka oganika oshiponga okuteleka nenge okunwa , oshoka ohaga kala gena oondoya dhayooloka dhoka tadhi vulu okuku etela omukithi gomupanu ngoka guli gwanika oshiponga unene tuu kaanona aashona.

Mongashingeyi moondoolopa odhindji odhili dha huma komeho, oshoka kamuna we uupeleki owundji lela. Aantu oyeli yatunga omagumbo gawo momakuma ano muupeleki oya zamo.

Uuna iimeno inayi kunwa nawa na ina yisilwa oshipwiyu shika ohashi eta kamuze iiyemo oyindji no kayi menene niimeno mbika konyala ohayi si mbala.

Aanafaalama yoohi ngele itaya kwata nawa oohi dhawo noku dhi sila oshimpwiyu ohadhi vulu oku kwatwa komikithi. Omolwa uundama womeya ga kaka. Shika ohashi dhipagitha oohi adhihe muundama.

Oondjamba ngele odhiiya ka moshikunino naakwashigwana ngele oyedhi mono dhili mokati kayo. Oya pumbwa yedhi lopote meendelelo kaatalelipo yiinamwenyo oshoka odha nika oshiponga nayi ngele dhili mokati kaakwashigwana.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji omawanawa lela. Omahala ngaka oha ga indjipalekitha oshimaliwa moshilongo Oshoka ohaga nana aatalelipo taya zi kiilongo ya yoolokathana yeye yega talelepo. Eta ya futu oshimaliwa.

Oopoloyeka dho ondjuhwa odhindji, oha dhi yekula no ku muna oondjuhwa ndhoka oontokele, ha dhi ithanwa omabuleipaka. Oondjuhwa ndhika oha dhi kokelele mbalambala, no ha dhi kala dha ondoka lela shina onyama, yina omankene nontoye lelalela.

Oshilongo ota shi ende tashi mbugapala unene, naakwashigwana ayehe otaya kumagidhwa opo ya tameke okukuna omiti odhindji, taya kunu momagumbo gawo naampoka tashi vulika okukuna omiti.

Aakadhona oyena oshinakugwanithwa shoku teleka kehe esiku megumbo, opo kaaya sithe aamwayina yaamati nenge uunona ondjala megumbo. Ano oku teleka iilonga yaakadhona.

Ethimbo lyokwenye ,olyo ethimbo ewanawa lyokuya komahala hoka kuna uundama womeya mboka wo pashinanena. Tamu yi nookuume koye tamu ka yoga omeya geni mwi ikuthe uupyu.

Uuna to ka talelapo komahala ngoka ga talama omeya ogendji, nenge Kuna uundama nenge omilonga, ngele oto yi nuunona, owa pumbwa oku wu tala nawa, oshoka iiporha yo ku gwila momeya ota yi ende ya ninga oyindji, no ya yi kutha oomwenyo dheyendji.

Oofaalama oonene olundji ohadhi mono aatalelipo oyendji mboka yena ohokwe miimeno. Aatalelipo mbaka ohaye ya oku tala nkene iimeno ya ziza nawa na otayi monika nawa. Yo yi ilonge mo sha maanafaalama mbaka.

Omukulu gonale okwa tile kayuhwena hadhela nyoko, nyoko onale eku hadhele. Eyeletumbulo ndino otali ti ashike kwathela meme goye oshoka meme goye okwe ku kwathela olundji okuza kuunona woye, sigo oompaka wuli kesiku ndika.

Aanongononi yomamanya mboka yalesha nokwiilonga omamanya oha yayi mombuga thimbo limwe yakakonge omamanya gayooloka ya wape okukegiilonga yo yega shange momambo gekiilongwe konakuyiwa yokomeho.

Aalongi yiitenda oya kinya nduluka po omashina kokuteka omwiidhi, opo ya kuthe aakwashigwana muudhigu wo ku hapagula no ku hapagula omwiidhi ngoka gwawo gwiinamwenyo. Ano okashina haka ohaka tetagula omwiidhi taka endelele opo wu wape oku gu ndumbaleka wu ka pe iinamwenyo yoye.

Aatekuli yoohi otaya kumagidhwa opo yakale taya lundulula omeya ngoka geli muundama wawo, uuna shapumbiwa opo yagamene oohi kaadhi se komikithi ndhoka hadhi zi momeya gakaka. Ano aluhe omeya gomuundama nagakale gayela.

Uuna to longo mofaabulika yokupakela iikwamboga owa pumbwa okukala wa yoga oonyala dhoye. Ngoye to zala omanyala to zala wo okanima komothingo koku kugamena waatule ondoya miiyimati mbyoka. Oshoka otayi kaliwa kaakwashigwana oyendji meni nokondje yoshilongo.

Aanasikola mboka taya ilongele omeya , ohaya falwa pomahala mpoka hapu ningwa nawa omeya opo ye ki ilongele mo oshindji nkene omeya haga opalekwa noku kalekwa nawa ,nomuti ngoka hagu tulwa mo opo omeya ga kale ga yela go ga wape okulongithwa kaakwashigwana.

Iilya ngele ya yungulwa momalupale, ohayi yelwa mbalambala noku tutilwa miigandhi mbyoka hayi kala konima yomagumbo. Ngele ayihe ya pu okututilwa miigandhi, aakadhona ohaa katala eloya kiiyanda opo iigandhi yi ye yi kolongwe iilya kaa yi yakwe mo yo oyi kale yi li megameno.

Mombuga ohamu hupu ashike iimeno yomaludhi gamwe oshoka omwa kukuta unene nayimwe ohayi si kenota unene. Ano ohamu hupu owala iimeno mbyoka yina omidhi dhaya muule lela lela ndhoka hadhi vulu oku katala omeya mevi.

Uuna iimeno ya tekelwa omeya ga gwana nawa na oya silwa oshimpwiyu, shika ohashi eta opo yi tule ko nawa niiyimati yayo yi kale oyindji, yo oya tiligana ya tya tyee. No konima alikoli yiiyimati mbika oha yeya ye yi likole ko opo yi wape oku ka landithwa no ku ka liwa kaakwashigwana.

Moofalama dho nalenale okwa li owala hamu longwa kaasamane oyendji, oshoka anuwa aasamane oyi itala oyo yena oonkondo, notaya vulu okulonga iilongola oyindji naambyoka iidhigu. Shino osha li dha patele oomeme oyendji komeho, yaa mone iilonga moofalama.

Aakwati yoohi ohaya yogo oohi dhawo nawa. Opo dhikale itaadhi nika oluho. Ya vule oku ke dhi landithapo komahala gomalandithilo ya mone iimaliwa.

Aaniinlonga mboka haa longo nokupakela iikulya mbyono ya kehe siku, ohaa kumagidhwa opo ya kale ya gamena omalutu gawo yega zaleka nande omanyala niinima aihe mbyoka tayi keelele iikulya kaayi kwatwe koombahiteli, opo ya kalekepo uukolele waantu mboka taaka landa iikulya mbika.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oombaka. Oombaka ihadhi ya etele iiyemo oyindji oshoka oha ye dhi landitha meni lyoshilongo nokondje yoshilongo.

Oohi dhimwe hadho nana dhokukaliwa nadho dha tulwa muundama oshoka ohadhi kala owala dhi wete dha thinana unene nashika ohadhi shi etele dha hupe nenge dha kale ethimbo ele ohadhi si owala kothina.

Momuthigululwakalo gOshiwambo etango ohali pitile kuuzilo eta li kaningina kuuninginino. Ano uuna toka lala ombete yoye oya pumbwa yi kale yili momukalo nkene etango shi hali pitile nankene hali ningine.

Iimeno ohayi mene nawa uuna ya kunwa pevi ewanawa li na oonkondo odhindji nawa. Ano ngele oweyi kunu pevi ndoka inaye li wapalela ohayi si mbala, yo ihayi mene yi ye komeho. Yi kuna pevi ndoka tali wapalele opo yi kale ya ziza nawa, no tayi monika nawa ya nyanyukwa lela.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha oma mbakumbaku goku teta omwiidhi, nokugu nyanga nawa taye gu tula muundumba, mboka hawu kala wa mangwa nawa yaka landithe kwaamboka yena iimuna opo yaase kondjala.

Uuyuni shotawu hume komeho aalongi yomashina otaya nduluka po nokunduluka omashina ga yoloka ngoka taga kwathele aanafalama kaya longewo iilonga oyindji. Omashina ngaka ohage ya pamaludhi gayoloka okumeneka nokukuna iimeno.

Ondjima oshinamwenyo shimwe shoka ha shi nuka, ya shi nuka pombanda yomiti, komuti nomuti, no ha shi kala owala sha londa kombanda yomiti, ya shi li iiyimati mbyoka yi li pombanda yomiti. Ano oondjima odhi li ko omaludhi ga yooloka no ga yooloka.

Aanafaalama ohaa kunu oonyanga dhomaludhi ga yoolokathana. Opuna mboka haa kunu oonyanga ndhoka oontokele, ashike yamwe ohaa kunu owala oonyanga dhoka oontiligane. Oonyanga ndhoka ohadhi kwathele omauvu ga yooloka.

Aantu oyendji, oye hole oohi dha ka shiwambo, dha tandwa eta dhi kukutikwa, oshoka oha dhi kala oontoye lela, dho oha dhi kala dhina oluho unene, dha ndhoka oontalala opo dha kwatiwa.

Aaniilonga mboka haya longo moku ninga nawa omeya. Ohaye ga tula omiti opo ga kale ga yela ga vule oku nuwa noku longithwa kaakwashigwana. Shika ohashi kwathele aakwashigwana kaayakwatwe komikithi oku ziilila momeya ga kaka.

Aawambo oyendji oyi itayela kutya aayenda ohaa dhipagelwa ondjuhwa ngele ye ya okutalelapo. Ondjuhwa oyo oshikwamawawa oshiwaanawa okudhipagelwa aayenda.

Omutekuli gwiimuna okwa pumbwa oku kala e na oshimpwiyu niinamwenyo mbyoka ta tekula ongele oyomomeya nenge oyo mbyoka hayi edhililwa. Okwa pumbwa oku kala tayi pe iikulya nomeya kehe esiku, opo yi koke nawa noyi indjipale wo, kaayi se kenota nokondjala.

Omashina gongashingeyi ngoka ga etwapo kaanongononi omawanawa shili ashike otaga pula oshimaliwa oshindji, oshoka ogena ondilo go ohaga longitha woo olusheno opo gavule okulongithwa.

Moondundu oha mu kala mwa dhikwa omahala omawanawa, go ku lala aatalelipo mboka ye ya oku talelapo, ye ye ya tale eshito nkene lyashitikika. Ano omo nduno ha ya lala momahala moka, mo oha mu kala woo mwa tsikwa ikkulta mbyoka ha ya landa opo ya ze ondjala.

Aanafalama yamwe oya li ya eta po ondunge wo ku tunga uundama wawo pooha dhoofalama dhawo, no ku kala ya tekela mo omeya ga gwana. Uuna omeya ga pata iimeno yawo itayi si kenota, oshoka uundama wawo owa udha lela. Omo wala haya teke omeya yo ya tekele iimeno yawo.

Moshilongo shetu omuna aantu oyendji yena omaunongo ga yooloka. Omuna mboka yena omaunongo go kutunga po omahala ngaashi oorestaurante, haye ga tungu go opala lela taga ondodha omeho goye ga tulwa uulamba nuutaafula.

Aakwashigwana yamwe oha ya ka kwata oohi, muundama mboka ha wu kala wuna omeya gonyata, muundama muka oha mu adhika oohi odhindji shili, nayamwe oha ya kala yena eipulo kutya oohi ndhino odhi li ngaa paundjolowele, ota dhi vulu ngaa oku liwa nenge ongiini ano?

Ngele aantu ya mana oku yungula momalupale, oha mu ya uudhila, omanduwa guudhila ogendji, ano yamwe oya kotoka oshoka oya tulamo omadhepa, ya dhepe uudhila mboka. Ano shampa ya dhepe uudhila mbuno, oha ye wu ningi onga omweelelo, gwo ku elela.

Ombwa yomomeya ohayi e ta iiyemo oyindji koshilongo oshoka oshipa shawo ohashi landithwa shi longithwe mu longwe iinima oyindji. Onyama yawo nawo ohayi landithwa yi liwe, yo ohayi zi wo omagadhi ngoka haga landithwa ga longithwe kaakwashigwana.

Ngele to ka talela po komahala ga yooloka, oha ku kala kwa tungwa uuhala uuwanawa wo ku kuutumba wuna uutagula uuwanawa wa yela nawa. Ano oho kuutumba owala to pula shoka wa hala ngoye to futu, to kuutumba wu lye wu uvite oombili dhoye.

Opuna iimeno mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango odhindji unenenene, oonte dhetango ndhika ohadhiyi dhipaga. Ano aanafaalama ohaya etapo ondunge yoku tulako okathayila, nenge okashipe kagamene iimeno kaayi mone oonte dhetango dha pitilila.

Aakwashigwana otaya kumagidhwa noku kumagidhwa kutya uuna to te te po omuti kuna onuti omukwawo oshoka oshilongo otashi ende tashi mbugala unene ngele otatu te te te po omiti tse itaa tudhi kunu.

Momafudho ogendji aakwashigwana uunona naakulukadhi nootate oyendji oha yayi ya katalelapo komahala ngoka ga gama handiya lyuushimba ngaashi koshiwakopo ,Kombaye tayayi koondundu ndhoka dhiliko yaka tale omavi ga filala nawa nomeya ga talama.

Aasamane yonale oyali yi inekela kutya uuyamba ongele wuna oongombe odhindji. Ano monalenale ngele omusamane okuna oongombe odhindji ando okuwetike kutya ye oye omuyamba lela e vule yakwawo mboka kaayena sha oongombe.

Ngele ngoye owuli wuna opoloyeka yoondjuhwa owa pumbwa okutaka mitha pethimbo lyokwenye waadhi tule mumwe uunene nayi nayi, oshoka ohaku kala kwa pupyala nayi noonkondo. Ngele oondjuhwa owedhi tula muumbamba dha thinana shika otashi eta oondjuhwa dhi se nayi, naashika otashi tula ongeshefa yoye pevi.

Pethimbo ndyoka lyuutalala omuntu owapumbwa okwiiningika okateye koye okapyu oongulaoonene, eto kuutumba pokamitenya, ete nu okateye koye opo waakwatwe kuutalala, keshikisha nokumukolo .

Ombwa osho oshinamwenyo shimwe ihashi si komeya. nope thimbo lyupyu ohayi vulu okuya metale nenge momuthima omuleeleeka yika talaleke olutu lwawo yo yikiiyoge woo, ano katali ihasi komeya nuupu.

Mefuta lyaNamibia kOmbaye ohamu adhika omahi gamwe omanenenene, pombunda gatya uunima uuleeleeka, gatya omalungu gahonga, omahi ngaka ohaga ithanwa omaDolphine.

Etango olyo oshinima shimwe oshikumithi sho oshiwanawa. Ohali piti ongulonene etali ningine komatango. Ano ohali kala lina uuyelele wa yela lela lela lyo ohali fike pethimbo limwe ngele owa kala mulyo thimbo ele.

Ehumokomeho ndoka lya li lya etelele omashina ogendji go ku longa iilonga oyindji, olya li lya ningi aakwashigwana oyendji ya kanithe iilonga yawo. Iilonga oya li ya kuthwa po komashina, naashika osha li sha eta omwaalu gwaamboka kaye na iilonga gu londe.

Aanafalama ohalanda oonete ondendeka uuna kuna efundja nenge omvula yaloka lela lela opo yaka kwate oohi momatale muukanala no momadhiya ngoka ga tondokelwa keefundja.

Ngele oho kala wa kuutumba pondje, mondolopa ethimbo ndiya lyo komatango nenge lyo ngula onene, e to tala kopaala yolusheno. Oto mono kwa londa oodhila nenge uudhila wa yooloka oonguti, omakola nayilwe wo oyindji tayi ontele okamutenya.

Aahumikomeho nonande oya li ya eta po ehumokomeho oya li ya dhiladhila kutya inaya hala ya kanithe omuthigululwakalo gwaawambo. Naashika oya li yeshi ningi mokutunga po uundunda mboka hawu ithanwa kutya uulolya mboka hawu adhika momahala ogendji. Owa tungwa pamukalo gwokandunda komwiidhi gwoshiwambo.

Aanafaalama oha ya kala noku opaleka uundama wawo womeya , opo omeya ga wo kaa ga zizale unene, go ga kwatwe koombahiteli odhindji ndhoka ta dhi vulu oku kala dha nika oshiponga kiimeno yawo, nota dhi vulu oku yi dhipaga.

Aakwati yoohi ohaya kala yanyanyukwa unene le la . Ngele yayi yakakwate oohi momeya etaya zimo nomunete guudha omahi ogendji lela. Shika ohashi yanyanyudha nohashi yape iilonga yoku tanda yo yaka landithe ya monemo oka maliwa kawo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo ngoka goku lundulula iimeno yawo pehala mpoka yali yili , taya kunupo mbyoka yali yakuna pehala lilwe . Mpoka pwali pwakunwa oofukwa, ohapu kunwa omakunde omvula ndjoka, shino ohashi kwathele evi opo lyaayonuke mbala.

Mombuga ya Namibia moka muna omamanya omanenenene ngoka omakukutu omaleeleeka, ohamu adhikwa uundama womeya, wokunuwa kiinamwenyo, nokwaamboka taya ende mombuga moka kaaya se enota.

Opoloyeka yoondjuhwa ohayi zi oshimaliwa oshindji lela, oshoka oto landitha oondjuhwa dho dhene, to landitha omayi gadho ngoye to landitha wo uuyuhwena. Iinima ayihe mbika sho toyi landitha otayi kweetele iimaliwa oyindji lela.

Iimeno oyapumbwa okutekelwa omeya gagwana ashike pampito yimwe inayi pumbwa okutekelwa omeya ogendji unene nayi oshoka, nando nee ohayi hupu komeya otayi vulu wo okudhipangwa komeya ogendji nayi noonkondo.

Mefuta oha mu adhika oohi dha yooloka, dhomaludhi gi ili no gili, dho malwaala ga yooloka, ngaashi oontiligane, oonshunga, oontokele noonduudhe, na dhilwe woo. Oohi ndhika oha dhi kala ta dhi monika nawa uuna we dhi tala, wu li nando omo mbautu, oma lwaaka gadho ta ga monika nawa ta ga adhima.

Aakulu yonale oya kala haya longitha oshimeno shoka hashi adhikwa mombuga nohashi ithanwa ekato. Oshimeno shino osha li hashi panga nohashi panga omikithi dha yooloka maantu nomiinamwenyo wo.

Oohi uuna tadhi tekulwa muundama, kadhi hole oku sithwa ondjala oshoka itadhi indjipala mbala . Ano muundama muka ihamu adhika iikulya mbyoka hayi kala muundama nenge momatale nenge momadhiya moka oohi hadhi kala ano owuna okukala todhipe uukulya wadho opo kadhise kondjala.

Omithigululwakalo dhimwe odha itayela kutya, omukadhona ngele a gwanitha oomvula dhontumba okwa pumbwa oku ka fukala. Ano oku fukalaoha ku ningwa kehe omvula, ha ku ningilwa oshituthi oshinene, hoka ha ku kala Kuna oominista naaleli oyendji, yeye ya tale uukadhona ta wu fukala.

Pethimbo lyokwenye aantu oya pumbwa oku nkukililwa, opo yakwate nawa omeya oshoka ethimbo ndika omvula ihayi kala tayi loko. Omeya ohaga ende taga shonopala moshilongo omolwa omutenya ogundji netango ndyoka hali kala lyapupyala noonkondo tali pwinike omadhiya ngoka gatalama omeya.

Aakwati yoohi uuna ya kwata oohi odhindji esiku ndoka ohaye dhitanda lela opo yedhi aneke dhi kukute ya vule okuke dhilanditha. Nenge yedhi mange muupandi yeke dhilandithe oontalala kaaholi yoohi mboka ye hole oontalala.

Methimbo lyongaashingeyi aanafalama oyendji oye li ya kwathela aakwashigwana oyendji. Oye li ya kwathele aakwashigwana okuya pa iilonga ya longe moofaalama dhawo yo taye ya kwathele wo okuya pa iiyimati yawo mbyoka taya mono mo moofalama dhawo, opo kaaya se kondjala.

MEtosha ohamu adhika iinamwenyo oyindji yomaludhi ga yooloka ogendji. Iinamwenyo mbika iiwanawa naambyoka inoomona nale momathano omo yili mEtosha.

Aanafalama mboka yena oongeshefa onenenene ndhoka hadhi meneke iimeno noku gandja iiyimati koositola ndhoka onene moshilongo ashihe ohaya longitha omashina, oshoka ohaga endelele oku meneka iimeno go geete iiyimati oyindji lela yi wape oku gwanena aakwashigwana ayehe moshilongo.

Oofabulika dhokugandja omeya kaakwashigwana odhali dhakotoka opo dhikoke ooshipa dhokusiikila komeya ngoka taga falwa kaakwashigwana , opo kaaga kwatwe koombahiteli , go gaazizale mbala, gakale geli monkalo ombwaanawa yokulongithwa.

Uun to tameke ofaalama yoye owa pumbwa manga okukonga ehala enene nawa lyo lina evi lyo opalela iimeno mbyoka toka kala to kunu mofaalama yoye. Evi oshinima shimwe shina oshilonga lela oshoka iimeno ohayi mene momavi ngoka geli nawa.

Aantu oya tetapo omiti naashika osheeta embugalo moshilongo, ano kehe mpoka toyi opwa mbwalangandja owala kapenasha omiti otaa tete owala omiti yo itaayedhikunu.

Pethimbo lyuutalala oha ku kala ku na ondawu ya tsima lela ndjoka iha yi kupitike wu mone kokule oshoka oya toka ya tya too ano ito monoko shoka shili kokule nangoye oto mono owala shoka dhili popepi uuna wu li nande omoondundu.

Namibia oshilongo oshiwanawa shina omamanya ga londathana omanene nomashona. Omaleeleka ano haga fuula oyendji meni nokondje yoshilongo. Omamanya ngaka ohaga adhika moondoolopa dhomuushimba.

Aatalelipo mboka haya katalela po koShiwakopo komavi ngoka ga filala po kombepo ohaya vulu okulala ko oshoka okuna omagumbo ga tungwa ko goku lala aatalelipo mboka taya zi meni nokondje yoshilongo.

Aakwati yoohi ohaa kwata owala oohi shaampoka ye wete tadhi toyo, momatale momadhiya, muundama woonyata, apehe mpoka ye wete dhili ohaya tege po owala oonete dhawo oshoka oya hala osheelelwa noya hala okulanditha ya ka mone mo oshimaliwa.

Oondundu ndhoka ha dhi adhika mombuga, dha etwapo komavi sho ta ga filalala uuna ombepo ta yi peperoni ya dhiginina, oha dhi kala dhi li monkalo ya yooloka, ano ngele owe dhi lyata, onavi ota ka mbolokele no ta ga halakana mbalambala.

Aakwashigwana otaya kunkililwa opo ya tameke okukuna iimeno moombuga nenge momagumbo gawo nomomikunda dhawo, oshoka oshilongo otashi ende tashi mbugala molwa mboka taya tete po omiti. Ano ke tetepo olindji lyomiti, no ke kuna lyoye olindji lyomiti.

Moombuga oha mu adhika omamanya ga yooloka, onamanya omanene, omamanya omashona naangoka ge li pokati. Na uuna wa ka talelapo kombuga huka owa pumbwa oku takamitha nawa shi to londo koondundu huka, opo waa ha londe komamanya ngaka kaa ga he ku monithe oshiponga.

Aanafaalama yogashingeyi oya ti ita ya pitililwapo nande nande kehumo komeho, noyendji oya li ya ilandele omashina gawo, go ku ya kwathela mo ku Kuna iimeno yawo no ku yi meneka mbalambala.

Omaflamingo ogo omadhila gamwe gena omathingo omaleeleeka nomagulu omaleeleeka. Haga kala kooha dhomafuta taga yakula oohi mefuta go taga li oohi shakamana.

Omukulu gonale okwa tile aantu otwa pumbwathana. Oshoka omuntu omukweni okwa pumbwa oku ku kwathela opo wu vule oku longasha. Opuna iilonga mbyoka hayi pula oku longwa kaantu yaali.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe oshinene hashi adhikwa mokuti kwiinamwenyo. Oshina omakutsi omanene nomulungu omu leeleka hagu pombo omeya, shimwe to nyengwa. Ondjamba oyi na uuniga uyali wu li pomulungu gwayo.

MEtosha lyaNamibia ohamu adhika oshinamwenyo shimwe shili molupe lwafa ondoongi. Oshinamwenyo shono oshina oondjila oonduudhe noontokele. Otashi fuula omeho goye nayi nayi, okusho owala tokala wahala okutala esiku alihe.

Momagumbo gopashinanena gopaife ohamu kala muna ooseti dhoopala nawa, dhatya omatyofa nuutaafula watema omalamba . Ohamu kala tamu ku nyanyudha lela, ohi kala wahala omo wukale wakuutumba esiku alihe.

Ngele owayi mondhila muule mombanda oto mono ashike pevi puna uunima uushushuuka ito mono ko nawa, oshoka ngele wuli mombanda iinima ohayi ningi po iishona ayihe mbyoka yi li pe vi, naambyoka iinene ohayi ningi po iishona lelalela.

Aaniilonga mboka haya longo moombelewa dhoka dhina sha nokukuna iimeno, ojaya gandja nokulonga aakwashigwana nkene yena okutameka okukuna iimeno no ku yi sila oshimpwiyu. Ano ohaye ya longo nkene iimeno hayi kunwa, yo yi kokelele.

MEtosha lya Namibia ohamu adhika etaye ndoka enenene, nolundji etaye ndika ihali pwinine mbala oshoka ohali nuwa kiinamwenyo ayihe mbyoka yili mEtosha yase eenota.

Aanasikola mboka yi ilongela koosikola dhomaungomba, nokoo (VTC) oyena omaunongo ogendji oshoka oya longwa okweetapo, iilongithomwa ya yooloka, nohaa vulu oku longitha onyala dhawo niima mbyoka yi lipo opo ya vule oku tota po shoka ta ya vulu oku totapo.

Aakwati yoohi yamwe ohaalongitha okandunge hoka kokutula mo uukulya moonete dhawo opo wuhile oohi odhindji dhiye moonete muka, ano uukulya mbuka ohawu yakwathele opo yakwate oohi odhindji esiku ndyoka.

Onduli oyina othingo ondeendeeka nawa lela. Opo yi vule oku lya omafo ngoka ga ziza nawa geli puule pombanda yomiti kaayi se kondjala.

MoNamibia ohamu adhikwa omilunga odhindji lela. Omilunga ndhika ohadhi adhikwa komahala ga yooloka kowambo nokuushimba. Unene tuu mowambo ohamu kala omilunga odhindji lela lela. Omilunga ndhika ohadhi eta iiyimati mbyoka hayi ithanwa oondunga.

Uuyuni owa huma komeho lelalela oshoka gaashingeyi aandulukipo yomashina otaya etapo omashina ga yooloka gokulonga iilonga yomaludhi giili no giili, nomashina ngaka omwakwatelwa omashina gokumeneka oomboga nenge iimeno ya yooloka.

Namibia oshilongo shimwe shayambekwa ngele tashi ya koondundu nokomamanya ngoka omaleeleka. Omamanya ngaka ohaga adhika handiyaka lyoshilongo ano kuushimba nokoombinga ndhoka ngaashi koSwakop nokoGobabis nokoondoolopa dhilwe dhi ili.

AaNama naaDamara oyo aantu yamwe ya li yena ohokwe mokuthaaneka. Oyali haya ende noondundu taya shendje omahala taya yi mpaka naampeya ka nopomahala mpaka oya kala haya thigi po ya thaaneka omathano gena sha nonkalamwenyo yawo.

Ngele owa kuna iimeno mbyoka inayi pumbwa etango olindji unene owa pumbwa okutondokela mbalambala poositola opo wu kakonge uuthayila woonayilona nenge uushipa mboka hawu gamene iimeno kayi mone oonte dhetango odhindji unene.

Monale nale opo wu ete po oshikunino oto longitha etemo, ngoye to tameke okupapula muule lela lela opo evi li kale epu nolya ndumbala nawa. Mongashingeyi opuna okashina koku papula evi likale lyandumbala nawa nolya filala nawa opo wu tameke okukuna iimeno yoye.

Aanafaalama ngele taya kunu iimeno yawo ohaya longitha omukalo ngoka haya kunu kooiyali uuna shimwe shasa oshikwawo opo tashi kala. Ano shino ohashi ya kwathele opo ya mone mo iiyemo ya gwana miikunomwa yawo.

Oondjila ndhoka dha pita mokati kiihwa mbyoka ya thitakana oombwanawa oku endwa omitenya oshoka itosi komutenya owa shigwa kiihwa lela. Ashike ino pumbwa oku enda mo mokati kuusiku oshoka osha nika oshiponga.

Aantu yamwe ihaya li ondjuhwa oshoka oya tonda omolwaashoka anuwa ohayi hadha kehe shimwe nohayi li kehe shimwe. Ano ngele oyali ondjuhwa oye wete wo nayo taya li iinima ayihe mbyoka hayi liwa kondjuhwa.

Aakwashigwana yamwe ohaya zi kokule nondolopa, haya ende ondjila ondeendeka opo yawape yaye kondoolopa yaka konge shoka yapumbwa, ano haya zi mombuga moondundu muna omwiidhi gwaziza nawa . Ohaya ende iinano iiileeleeka opo yaye komahala gayooloka.

Oondjima odhili pamaludhi ga yooloka. Dhimwe oonshona dhatya oombunda oonde dho dhimwe oonde dhatya oombunda oonshona. Ano oondjima ndhika ohadhi adhikwa miikunino yomabanana oshoka odhi gahole unene.

Aaniilonga yomooFabulika dhokuninga omatama oya pumbwa yakale yazala uukamisino komitsike dhawo opo omafufu gawo kaagaye nomatama moka opo yakalekepo uundjolowele waakwashigwana mboka taye kega landa.

Aanafaalama oyendji oha ya kambadhala noonkondo opo ya kaleke uundama wawo womeya wa yela. Oha ya kutha mo oonayilona noondoya adhihe ndhoka hadhi kala kombanda yomeya opo omeya kaa ga kwatiwe koofungi nokoombahiteli dha yooloka.

Aalandithi yomabreipaka ohaya landitha koositola dha yooloka, meni lyo shilongo no kondje yoshilongo. Shika ohashi eta oshimaliwa oshindji lela shoka hay shuna mongeshefa yawo no haya longitha woo okufuta oompumbwe dhawo.

Omboga yopashinanena ndjoka hayi kala ongonga onene yatya omafo ga ziza kombanda ombwanawa nayi nohayi pi mbala uuna weyi tulapo. Omboga ndjika ohayi kwathele uundjolowele woye molutu noyile ombwanawa kaakulupe.

Moopololeka dhoondjuhwa ohamu kala oondjuhwa dha edhililwa nawa, tadhi silwa oshimpyiyu, tadhi pewa iikulya nomeya, opo kaadhi yakwepo nenge kaadhi liwe po kiinamwenyo mbyoka hayi li oondjuhwa. Oondjuhwa dhoka ohadhi kala noku indjipala , oshoka otadhi silwa oshimpwiyu, naanapololeka mboka ohaye dhi landitha ya mone mo iiyemo ya gwana.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo osha itaalwa kutya aayenda ihaya telekelwa oohi. Uuna omukadhona eya kuuyenda iha telekelwa oohi ashike oha dhipagelwa ondjuhwa.

Pethimbo lyiilya sho tayi ende tayi kukuta lwanawa ngeyaka, mepya ohamu kala mwa udha uudhila owundji nayi lela. Uudhila ohawu shoshona iilya tawu endelele, naashika ohashi vulu shi ete iilya yi manwe mo mepya kuudhila ngele owundji nayi.

Uuna wa totapo oshikunino shiimeno yoye yontumba owuna okukaleka wuna omeya geli popepi nenge omeya ogendji opo wukale okukala to tekele iimeno yoye ,kuuyi sithe enota yo yikupe iiyemo yagwana yi ete iiyimati oyindji lela

Aanapololeka yoondjuhwa oya landa omashina gokutendula uuyuhwena. Omashina ngaka ohaga endelele shili. Ohaga tendula mbalambala uuyuhwena nuuyuhwena mbuka ihawu kala po kukokelela wuninge oondjuhwa oonene.

Ngele owu na iimuna tayi si ondjala kaa yi na omwiidhi wuli kehala hoka ka kwali kuna omwiidhi gwa gwana nawa. Oto vulu okukonga moshilongo kwaamboka haya landitha omwiidhi opo wu wape okulanda wu pe iimuna yoye ka yi se kondjala.

Aatalelipo yamwe uuna yaka talelapo metosha ohaya longitha omatale ngoka gena omeya ogendji, yatya uuwato opo ya tale iinamwenyo ya yooloka ngaashi oondjamba, noonduli nayilwe woo.

Oondjila dhoka dha pita miihwa dha thitakana lela ohadhi kala dha nika oshiponga lela oshoka oto vulu oku a dha mo omayaka niinamwenyo yanika oshiponga, ngweye oto vulu woo oku monena mo oshiponga nenge wu adhe mo aantu mboka haya kwata aantu omandamba.

Mombuga moka muna oondundu ohadhi monika ooshunga, dha shungala lela dhina omiti dha kukuta no mamanya omanene omashunga lelalela, ngele owuli kokule owu wete ashike kwa shungala lelalela.

Uuna ta mu yi ta mu ka talelapo kehala lyontumba, omuhole nfaa ha mu faalele oka siga keni, noka nyama keni niikuni yeni, opo shi mu li mwa kuutumbapo nye ota mu yotha oka nyama keni.

Ekende oyo ohi yimwe ombwaanawa, ohayi kwatwa kaakwati yoohi. Oohi ndhika ohadhi adhika momilonga osho wo momadhiya. Oohi ndhika odhi na omasipa ogendji, ngele toyi li owuna okulya nuukeka opo waatsuwe mokana.

Mombuga lela mwiyaka moondundu dhathiyalala komavi ohamu adhika iinamwenyo iiwanawa shili ngaashi uumenye uunamwenyo wumwe uuwanawa lela, ohawu kala tawu monika nawa omeho goye owahala ashike okogeli kuwo, no otoga kutha ko nuudhigu nonando owukale nee wewu tila kashona.

Uuna toka taalelapo mombuga owuna okuya wazala iikutu yekugamena, oshoka nande owapuguka nenge wiihatapo ito kala wa monithwa oshiponga komamanya ngoka geli mombuga moondundu muule.

Oomwiidhi ngoka hagu kala gwamena koondundu mombuga ngele gwa kukuta ohagu kala gwashungala lela. Ano omwiidhi nguka ohagu kwata omulilo mbala nowuna okutakamitha opo kuuteme omulilo mombuga.

Pooha dhomafuta gamwe ohapu adhikwa oondundu dhoka dhathilala komavi ngoka gapepwa kombepo nenge oondundu dhoka dhashitilwapo. Oondundu dhika odhi kala tadhi monikwa nawa shili sho dhili pooha dhomafuta ngoka.

Aailongi yomamanya nenge aanongononi mboka yena sha nokwiilonga omamanya ohaya yi moondunda mombuga komamanya opo yaka konge omamanya gayooloka yo ya vule okuganongonona nokuga ilonga nawa yega shange momambo.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka dho ku pungula omeya gawo, ngaashi oku ga pungulila momandoloma, momayemele nomomandini wo. Ohaya longitha wo uundama mboka hawu kala popepi, moka haya tekele omeya gawo.

Aanuunongo oyali ya nongonona noku konakona opo yeete po omiti dhoku kokeka iimeno noku gamena iimeno, yo yi wape okweeta iiyimati oyindji nenge iilikolomwa yagwana ya wape okuyi landitha yamone mo iiyemo yagwana nawa.

Manga aantu ina ya tameka oku tetapo omiti, okwa li ashike haku kala omiti dha mena shili mumwe, dha hwata, itoo vulu noku pita mokati kadho. Ashike ngaashingeyi, okwa mbugala oshoka oyendji ota ya tetepo omiti noonkondo.

Ekende olyo ohi yomwe yina omasipa haga tsana noonkondo, owa pumbwa oku takamitha uuna toyi kwata noonyala oshoka otayi kutsu lela yo yikuthige wuna iilalo tayi ziya oombinzi noonkondo.

Okutekula oohi otaku pula eidhidhimiko lela, oshoka oohi ohadhi tekulwa okuza puushona wadho sigo omokati sigo tadhi ende tadhi koko naashi tadhi ende tadhi indjipala. Owu na okukala wu na eitule mo lela okuza petameko, opo dhi ku etele iiyemo yi li nawa.

Omvula sho ta yi loko ya dhiginina, oondundu dhimwe ohadhi ningi omalambo sho omeya ta ga kunguluka. Ano omeya ngano ohaga kungulula po omamanya, naashino ohashi e ta moondundu mu kale mu na omalambo nomakanka ogendji gendji.

Aaniilonga yomoofaalama pethimbo lyoku likola iiyimati yawo mbyoka ya kuna, ohaya tula ko omanyala gawo niikutu yawo yiilonga opo ya wape ya ka likole iilikolomwa yawo. Iikutu mbika ohayi ya gamene yo ta yi gamene wo iilikolomwa yawo.

Aanona shotaya putuka ohaya hokololelwa omahokololo gookaandje nooshimbungu, omahokololo ngaka ohaga kala omawanawa noma yolithi shili, naanona mbaka ohaya ilongomo oshindji mokuga mpwilikina.

Methimbo lyongaashingeyi omashina otagati pii oshoka ogo owala taga longo iilonga ayihe mpaka naampeyaka ,ano omashina ngaka oga etela aaniilonga oyendji ya kanithe iilonga yawo oshoka ogo tagalongopo iilonga yawo ayihe ngaashi ngeyi.

MoNamibia oha mu adhika ombuga ndjoka hayi ithanwa Namib Desert. Ombuga ndjika ombwanawa yina iimeno niinamwenyo iiwanawa.

Oonkwandambi dhoye ngele oto dhi sile oshimpwiyu nawa, to dhi landele omiti, ngweye to dhi pe iikulya ya gwana noku dhi litha nawa lelale, oha dhi tameke okwiindjipala nokomalutu oha dhi kala ta dhi monika nawa lelalela.

Oshingulu osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi tekulwa kaawambo oyendji, shoka haya vulu oku landitha ya mone mo iiyemo nenge haya vulu oku shi dhipaga, opo ya mone mo osheelelwa shoku elela.

Aaniilonga mboka yakutwa moofaalama dhoku tekula oohi. Ohaya kunkililwa opo yakale taya pe oohi ndhoka ongulonene nokomatango opo kaadhi se kondjala. Iikulya mbika ohayi kwathele oohi dhi kokelele mbala dho dhi vule oku indjipala mbala.

Iilumbu mbyoka yaza kondje yiilongo ohayi kala ya fuuka uunene lela kiinamwenyo mbyoka taya mono inaaye yimona nale. Ohaya kala noku yiguma opo ya mone kutya omalutu gawo omawanawa ngiini.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe shomomeya, shaninga oshiponga. Oongandu oha dhi adhika unene momilonga, na uuna we yi mono yi kala kokule, nenge momilonga moka muna oongandu ino pumbwa oku pitamo oshoka ota dhi ku li.

Omiti sho tadhi ende tadhi kulupa mombuga, ohadhi kanitha omafo gadho niitayi tayi si. Ohadhi vulu wo oku kutha omeya kohi yevi. Shika ohashi eta dhi teke po etadhi kukuta.

Uuna wakatalela po koondundu ndhoka oondendeka owapumbwa oku enda nuukeka, nowa takamitha nawa oshoka oto vulu okugwako koondundu ndhika nenge okumbolokotelwa komamanya ngoka gandumbala.

Payilongo lyuudhindi osha tseyika kutya iimeno mbyoka hayi mene momamanya oha yi eta omamanya ga tatuke sho omidhi tadhi mene unene dhi uka mevi nomamanya ngaka ohaga tatuka po noku ninga po omashona

Aatekuli yoohi oyeli yena oshimpwiyu ngele tashiya pokutekula oohi dhawo ndhoka haya kala taya tekula momagumbo. Aatekuli mbaka oyeli ano haya landa uukulya mboka hawu pewa oohi ndhika nohaya kala taye dhi ongula nokomatango, opo dhi koke nawa.

Oopoloyeka dhoondjuhwa ohamu kala muna oondjuhwa odhindji lela lela oshoka ohadhi kala tadhipewa iikulya yagwana nomeya gangwana nawa. Oondjuhwa dhika ohadhi tekulwa tadhi silwa oshipwiyu kehe esiku opo dhiwape okukoka opo dhika landithwe po, omunapoloyeka amonemo iimaliwa ye.

Ohembundangele odhindji meputu dhandjo odhali dhapu tuka komagumbo gomiti odha kala noku teka omeya noku dhana no yakwawo momapandanda kehale lyegumbo lyo miti omagumbo ogo miti ogali gatungikika gatungwa niiti gena omikala noondunda dhomwiidhi.

Aanafalama mboka haya landitha iimeno yamwe ohaa longitha omukalo ngoka gokuyikunina pevi sigo tayi koko opo ya wape okuyi landitha po. Omukalo nguka ohagu endelele shili nohagu kwathele wu landithe iimeno oyindji nawa yo yi kweetele iiyemo ya gwana nawa.

Iimeno ohayi kokelele mbala uuna tayi pewa omeya ogendji ohayi kala yamena nawa yazizala nawa no ohayi tulako mbala iiyimati yawo mbyoka yina okutulwako shika ohashi etwa komeya gagwana nawa.

Mombuga yoNamib desert moNamibia ohamu adhika omamanya gomaludhi ga yooloka noga yooloka, nomamanya ngaka ohaga kala ga ndundumana ga tegelela aanongononi yomamamanya opo ye ye ya longe nago noku ga mona kutya ogeli pamaludhi gatya ngiini.

Aakwati yoohi ohaya kala ya kotoka, oshoka ohaya kengelele oohi taya tula ko iikulya koonete dhawo, taye yi tula ko nawa opo oohi dhi kengelelwe dhiye monete dho dhi tegwe. Shika ohashi kwathele aakwati yoohi, opo ya wape okukwata oohi odhindji, oshoka oohi dhimwe odhi li dha kotoka lela.

Aaniilonga mboka haya longo moofakitoli dhoku eta omeya kaakwashigwana, ohaya kala nokuga opaleka nawa taye ga tula omiti, opo ga kale monkalo ombwaanawa yokunuwa kaakwashigwana. Ohaya kala ya tya uushipe mboka tawu kutha mo oongaga adhihe ndhoka tadhi etwa kombanda komiti ndhoka ya tula momeya. Shika ohashi kwathele omeya ga kale ga yela nawa shili.

Miikunino yiimeno mbyoka hayi kala ya kunwa oyindji ngaashi omatama, oonyanga, oomboga, ohamu kala mwa pita omunino ngoka hagu tekele iimeno mbika. Nomunino nguka ohagu kala tagu zi omeya ga gwana, opo iimeno yi kokelele.

Moshilongo ohamu adhika omahala gomainyanyudho ogendji ngoka haga kala ga mena okangwena ka ziza nawa gena uundama wokumbwida, ano ngele owa hala oku kiinyanyudha naakwanezimo yoye nenge nomuholike goye mehuliloshiwike oha mu yi ano nesiga lyeni tamu ka yotha okanyama keni ne tamu kuutumba tamu hokolola omahokololo geni ne tamu imemeha.

Aanafalama mboka haya kunu omapungu ngele ya likola omapungu gawo ohaya tege iihenguti yomapungu yiku kute nawa, nokonima iihenguti mbyika ohaye keyi tetamo nokuyi nyanyulitha kokashina opo yi kapewe iinamwenyo ka yise kondjala.

MoNamibia ohamu adhika ombuga ndjoka hayi ithanwa kutya ombuga yaNamib. Ombuga ndjika oyi holike koyendji mboka ya za kondje yiilongo, oshoka ohaya kala ye ya ya ondodhe omeho gawo mokutala iishitomwa naayihe mbyoka hayi adhika mombuga moka.

Onduli osho oshinamwenyo shoka oshileeleka hashi adhikwa mEtosha yaNamibia. Onduli konyala oyo ondeendeka miinamwenyo ayihe mbyoka hayi adhika mokuti, oyina othingo onde nomagulu omale mokutala kwawo ombwanawa shili yo ohayi tondoka nawa.

Kefuta kOmbaye ohaku adhika omadhila ngoka omale ge na omagulu omale noothingo oonde, ngoka haga li oohi kamana mefuta. Haga yakula nokushomona nomilungu dhago. Omadhila ngaka ohaga ithanwa omafulamingo.

Aantu oya fula po uundama mboka hawu kala tawu pombelwa omeya taga zilile mefundja nokomilonga. Omvula sho tayi loko, uundama mboka ohawu kwathele opo aantu ya kale yena omeya opo aantu kaya se kenota oshowo iinamwenyo niimeno.

Omukalo ngoka goku tekela nliimeno nominino ndhoka dha tsuwa uumbululu nokutsinina iimeno omeya omukalo omuwanawa go ohagu endelele shili ashike otagu kupula oshimaliwa mondjato. Owuna okukala wuna oshimaliwa shagwana opo wulande ominino oonde nodha gwana okutekela iimeno ayihe opo iimeno ayihe yi tekelwe kaapu hupe yimwe.

Mondundu dhoka onene dhatholomwa po komavi sho ombepo tayi pepe, ohamu adhika aatalelipo oyendji mboka hayeya noohauto yatalele po omavi, yatondoke komavi nayamone nkene omawanawa. Omavi ngaka ohaga adhika mondoolopa yaSwakopo.

Aakulu yonale nenge ookuku yonale oya kala haya longitha iigadhi nomashisha opo yapungule mo iilya yawo. Uuna ya mana okuyungula iilya yawo molupale ohaye yi tutu mo ano, nokuyi fala komashisha nenge kiigadhi ye keyi pungule. Nomashisha ngaka ohaye ga kolonga opo iilya yawo yaa yakwe mo noyi kale yili monkalo ombwaanawa.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya mono we iihuna okutekela iimeno ongula nokomatango, ashike ohaya pombola owala ominino dhoka, haya patulula kopomba noyedhi tsa oombululu moka hamu pitile uumeya mboka tawu tsinine iimeno, opo yi koke nawa.

Aakwati yoohi momatale nenge muukanala nomoondama ohaya kwata oohi odhindji shili. Noohi dhika ohadhi ya etele iiyemo oyindji ngele yedhi landitha po. Oohi dhika odhi holike kaantu oyendji nohadhi landwa lela naashika oshe etele aakwati yoohi ya monemo oshimaliwa shoku ikwatha mpoka naa mpeyaka.

Ehumokomeho lyo paife ewanawa shili ashike pa mpito yimwe olye tu etela. Olye tu kanithila aalongi ya kanithe iilonga yawo, oshoka aanongo oya li ya toto po noku eta po omashina gawo goka ga longe ga longe iilonga yi ili noyi ili. Naashika osha etitha aakwashigwana ya kanithe iilonga yawo.

Aakwati yoontangu ohaya landitha oonete ndhoka ooshona dhi na uumbululu uushona opo uundangu wu wape kaawu pitemosha monete. Uuntangu uunima wumwe uutoye shili no hawu longithwa onga osheelelwa naakwati mbaka yoondangu ohaya vulu okulanditha opo ya monemo iiyemo.

Uundjamba mboka uushona hawu adhika mokuti ohawu silwa oshimpwiyu kaasilishimpwiyu yiinamwenyo. Uundjamba mbuka oha wu pewa omahini nomandami gawo ngoka ga nuninwa okupa iinamwenyo, tawu pewa omiti uuna wu wetike wafa wiiyuvite opo wu kale wuli nawa.

Omvula uuna ya loka shinene omilonga nomadhiya ohadhi udha pombanda ano omeya ohaga pomboloka okuza komilonga dhokiilongo ya yooloka ngaashi moAngola dhu ukitha momilonga dhaNamibia ndele tadhi udha pombanda.

Oombalamana odho oongombe dhimwe hadhi monika nawa, dha ondoka dha lya shili. Ano uuna nande oto gondo omukadhona owa pumbwa oku mu faalela ombalamana, oshoka ombalamana ohayi dhenge po omukundu noha yi tilitha ayehe mboka. Ombwanawa okutsela noku umbila omufuko.

Oonduli oyo oshinamwenyo shimwe oshi leleka hashi adhika mokuti kiinamwenyo. Iitopolwa ayihe yonduli iile ngaashi ongolo, othingo noshowo elaka. Elaka lyonduli eluudhe eleeleka hali adha omafo agehe geli pombanda yomiti uuna tali laalele lyi lye omafo gomiti.

Aanafaalama yamwe ohaya longitha omukalo goku tula omeya monayilona onene nene ndjoka haya tsu mo nduno uumbululu wuukililatha niimpungu kehe mbyoka ya pululwa kembakumbaku. Ano omeya ngano taga ziilile monayilona muka ohaga andjagana niimeno ayihe nokuyitekela kaayi se kenota.

Aalongi niinamwenyo yomokuti oyamwe ye yi ilonga nawa no ye shi okulonga nawa. Ohaa vulu okuyi kwata niinamwenyo mbika kayi na shi haye yi ningi oshoka oye ya igilila nawa. Aantu mbaka oye hole iinamwenyo nohaye yi sile oshimpwiyu nawa ngaashi oonduli, noondjamba nayilwe wo mbyoka hayi adhika mokuti.

Aanafaalama yamwe oye shi kotokele opo ya tuleko ootenda nenge oothayila, dhoka tadhi gamene iimeno komutenya ogundji. Shino oye shi etapo oshoka iimeno yimwe ihayi mene nawa, ngele tayi mono oonte dhetango odhindji uunene. No ohaya tulapo uuthayila mboka tawu gamene iimeno koonte dhetango odhindji, niimeno mbika ohayi mene owala nawa.

Oorestauranta odhi li hadhi landitha iikulya yomaludhi gayooloka: ootyepisa, oonyama dhakangwa, oohi dhakangwa nayilwe wo oyindji. Ohadhi landitha wo iikunwa yokwiitalaleka ngaashi: okuludilinga, oombiila, oolyuisa nayilwe wo oyindji.

Omahala ngoka haga kala gena okangwena ka ziza nawa omahala ngoka omawanawa. Oshoka ohage kukwathele wu tule omadhiladhilo goye pehala, wudhiladhile nawa, wutule omwenyo goye pehala nowukale wa pepelelwa. Oshoka ohapu kala okambepo taka pepe nawa noho kala wu uvite nawa lela.

Momilonga odhindji oha mu adhikwa oongandu Noongandu dhika olundji ohadhi ya kooha dhomiilonga opo dhu uve okaantenya. Oongandu dhika dhimwe odhili dha nika oshiponga, oshoka dhimwe otadhi vulu oku kokota noku ku dhipaga lela. Ano una weyi mono owuyi kala ngaa kokule nayo.

Aanafaalama yamwe oyali ya kotoka oshoka oya kunu iikunino yawo pooha dhuundama yomeya, opo yeshi ninge oshipu okukala taa tekele iimeno yawo, kaaya kale taa ende iinano iile ya ka teke omeya okutekela iimeno yawo. Ohaa kutha owala omeya muundama nokutekela iimeno yawo, naashika oshe ya ningila oshipu noonkondo.

Iinamwenyo yimwe yomokuti ngaashi oonduli oyili ya igililikwa kaakwashigwana na oyili hayivulu okugumwa kwaayehe mboka tayeya okutalela po kayina sho tayiya ningi oshoka petameko okuza pekoko yadho oya igililikwa okukala naantu.

Opoloyeka yoondjuhwa oyo yimwe hayi eta oshimaliwa shomeendelelo. Oondjuhwa ohadhi koko meendelelo tadhi vala uuyuhwena, ngoye to landitha omayi, to landitha wo onyama naayihe mbika otayi eta oshimaliwa oshinene mongeshefa nehumo komeho lela.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo ngoka gominino dhatsuwa oombululu tadhitekele iimeno yawo opo yikoke nawa, na opo yiikuthe miilonga oyindji yokukala taya tekele ongula nokomatango iimeno yawo mbyoka.

Etekelo lyiimeno olyasimana uunene oshoka ohali kwathele iimeno yimene meendelelo, kayise kenota, nomafo kaga tameke okukukuta. Ohaya kwathele iimeno opo yi ete iiyimati mbyoka yapumbwa okulikolwa ko kuyo.

Oshinamwenyo shedhina ompanda osha osho shimwe tashi ende tashi shonopala nowaalugwago oguli tagu ende tagu ningi po omushona mokuti. Ano oshi eti shoompanda tadhi ende tadhi ningi po oonshona, aantu mboka haya dhipaga iinamwenyo inaashipitikwa, ohaya dhipaga oompanda opo yaka landithe ooniga dhadho.

Aalongimomapya ngele ya longo iilya oyindji ohaya yi pakele nawa mooshako, opo ya wape oku yi landitha komahala gomalandithilo ngaashi pomatala. Iilya mbika ohayi landithwa lela koshimaliwa sha kola nawa nohayi kwathele aalongi momapya mbaka, opo ya mone oshimaliwa sha gwana shokwiitha noompumbwe dhilwe wo nokuwapa wo okulonga omvula tayi ya, ya longe wo iilya oyindji.

Efano otali ulike ehumo komeho. Nehumo komeho ndika oli nasha niimeno. Ano ota mu monika efano lyo pawungomba lyoku meneka iimeno mbyoka yili ya ziza nawa mefano muka. Ano omukalo omupe gwoku meneka iimeno.

Aakwashigwana mboka haya kala popepi nomatale ngoka haga adhika oohi dho momeya uunene oohi dhoshiwambo, ohaya landa oonete dhawo, opo ya vule oku yuula oohi dhawo. Oohi ndhika ohadhi ya kwathele, oshoka ohaya vulu okudhi landitha, opo ya mone mo oshimaliwa nosheelelwa shawo shoku elela.

Iimeno oyo iinima yimwe iiwanawa hayi kala ya ziza nawa, nezizo lyawo ndika ohali etwa uuna toyi tekele notoyi sile oshimpwiyu kehe esiku. To tekele ongula nokomatango uuna sha pumbiwa. Nomukalo gumwe omuwanawa go kushi ninga, okulongitha okambawo hoka kena uumbululu wokupitila omeya.

Mombuga lela lela ohamu a dhika omamanya omanene, omashina nogo pokati ngoka gamwe gatungwa po oondundu nenge ge e ta po oondundu dhoka. Komamanya hono ohaku kala kwa mena iimeno yo mombuga unene omano naambyoka iikukutu.

Etale enene lyomeya ndoka hali adhikwa moshikunino shiinamwenyo yomokuti mEtosha moNamibia ohapu ya nduno iinamwenyo oyindji yayooloka petale mpaka opo yiye yiwape nenge yinwe omeya yaase enota.

Methano muka otamu monika okanala taka tondoka omeya moshili. Nomokati kokanaala muka omuna aakwati yoohi yeli taya telemo oonete dhawo opo yakwatemo oohi dhoka tadhi piti mokanaala muka.

Muuyuni wopaife omashina ogo taga longo iilonga oyindji. Aantu oyeli owala iitaya longosha ano nditye iilonga yawo oyindji oyeyi kuthwa komashina. Omashina ogeli tagalongo oshindji naashino oshali sha eta aantu yakanithe iilonga yawo.

Onete yoohi uuna ya kuthwa momeya uuna aantu yali taya tege oohi ohamu vulu okwadhika omaludhi goohi ga yooloka ngaashi omankende, uuntangu nuumbukishi mboka uushona.

Aanafalama mboka yena oofalama oonene MoNamibia, ohaya longitha omambakumbaku ngoka omanane. Omambakumbaku ngoka ohaga mbakula lela iikunino yawo, moka taya kunu iilongomwa.

Aanafalama yamwe oyeli yena ohokwe moohi noyeli haya tungu uundama momagumbo, nenge moofalama opo yaka konge omaludhi goohi noohi, yedhi tekule muundama wadho mboka.

Mongaashingeyi uuyuni sho wa huma komeho aanafaalama oyendji ohaya kunu owala tango iimeno yawo muupoto meni lyomatungo moka haya kala taye yi tekele okuza kuushona sigo opokati, opo ya wape oku keyi landitha po noku keyi tsika mpoka tayi ka lelele.

Mokati koondundu odhindji omuli mwatungwa omagumbo nenge nditye oondunda ndhoka hadhi kala dhina ayihe, opo dhi wape okulalwa kaataleli po mboka taya ka talela po oondundu nenge taya ka londa oondundu ndhoka Nomahala ngano ohaga kala geli ga tungwa nawa noga tema nawa.

Mefano muka ota mu monika oshikunino shiimeno mbyoka yili ya ziza nawa. Yili pevi lyo opala nolyina oonkondo. Nopuli pwa andjakanekwa opipe dhoka oonduudhe dhoka dhili dha tsuwa uumbululu. Tadhi tekele iimeno mbyoka opo yi kale tayi monika nawa noyi mene tayi endelele.

Ombuga omuna omamanya ano oondundu dhomamanya omanene. Nomokati koondundu moka omuli mwapita etale lyomeya ndyoka lyapita pokati koondundu ano omeya gokunuwa kiinamwenyo nokwayihe mbyoka yili moondundu moka.

Moondundu mombuga omwa tungwa omahala ngoka ge na oondunda dhokulala nayilwe woo mbyoka ya pumbiwa kaatalelipo, mboka taya talele po oshilongo shetu okuza meni nokondje yoshilongo nomomahala muka omo haya lala muule wethimbo ndyoka taya talele po oondundu.

Monenanena ehumo komeho olili tali dhana onkandangala onene miilongo yetu, aantu oyali ya etapo nokulonga omashina gokulonga iilonga yayooloka. Omashina ge nasha nuunafaalama oku kuna iimeno nokuyi meneka okuza konkenya sizo okoshimeno shoshene.

Okandombo oko okayimati kamwe hoka okatoye noke li haka kunwa kaanaafalama oyendji. Aanafaalama mbaka ohaye ka landitha kaakwashigwana, opo ya mone mo iiyemo yokuya kwathela. Okandombo okayimati kamwe okatoyetoye nohaka kwathele uukolele womuntu ngele we ka li.

Aalongi yomashina oya li ya longo nuudhiginini, opo ye ete po eshina li na sha nuunafaalama. Eshina ndika oli li hali kunu omboga yopashinanena okuza petameko sigo opethimbo lyawo lyokuliwa.

Aanuunongo oyendji oyali yeetapo oondunge dhoku eta omeya popepi kaakwashigwana mboka yeli kiitopolwa niitopolwa hoka omeya geli kokule. Ano oyali yatungupo uundama mboka tawu etelwa omeya kominino dhaziilila hoka kuna omeya ogendji opo aakwashigwa niimuna niimeno yaase enota.

MEtosha lyaNamibia ohamu adhika etale enene, ndyoka olundji ihaali pwine mbala nometale muka opo hapu ya iinamwenyo ayihe yi li mokuti yi ye yi konge omeya, oondjamba, oonduli nayilwe wo.